Issi kehippe lo"izanne ayfess beyanas lo"iza keeththa gidonn daro asay Issi medho Mayo mayadi qodhdheen sharbe getetidaysaxaxidi kushshe baqishshe de"etes

Qodani kehippe daro asati attumatine macati ubbayka lo'iza oyde bolla uttidi ba sinthani duma duma cishata wothidi ubayka gede xelishe woykon zoretishene hasayetishe detes

issi heeran kezidi ubaykka biitta woykko gadde bookidii ha asay uubbaykka miiththa puute ha gadde dalgga gadde giddon tookishe de'ettes

Issi dalga woyko aaho keetha gidon dumma dumma asati shiiq utid ubbayka zoretishe woyko hara asayi hasa'izaysa siyeshenne ezigishe detes, ha asatu gidoni dumma dumma medhora diza mayo dunguza mayotanne hara hara karetha mayo mayid asayi utides.

kehippe qodani daro asati ubbaykka gammo dunguza may'o woykko boncho may'o may'idi ubaykka ba kushen matta dhoqu ooththi oykkidi yo'oo masqala gishe de'eettes

daro asati qoodani attumatinne macati ubbaykka qoodan oyddu tamu oy heedzdzo tamu gidiza asati gaammo woykko arba minche kowaase kaasancha cugati may7iza may7o may7idi uttidaynne eqqidayti de7eettes

Dalga abbay woykko gitta abbay aaakko gade bolla zen7idi woykko ichidi dizayssibetee ha abba giddon gitta diccida woraykka dhoqa zuma masatiza bessani de7ees.

Dalganne si adussa gidida keeththa giddone keehippe daro asay haasaykka asa sarotetha naagisiza woykko poolisiti may7iza may7o may7idi ubbaykka lo7iza oyde bolla uttidi ubbayka hara asi haasayizayssa izigishe de7ettes.

daro macati woykko aayete gashe na'a idimmidi uttidinne eqqidi dizayti beettosona ha macatikka gashe naa ekki ehidi hakime sinthane bessishe de'ettes

Daro asay oge hamettishe dizayssi beettees ha asatu giddon duge ha tophiya kilile aysso aawa daanna dilahon kabaday ba ushachcha kushe dhoqu ooththidi asas sarotetha immishe deees.

Heedzdzu asati eqqidinne duge ha tophiya kilile ayso awa daanna xalahun kabadassi beni wode buqura geetettiza miishatappe gondale xambaronne bullukko geetettiza may'o imota immishe dizayssi beettees

issi dalga keeththe giddon duma duma asati attumatinne macati ubbaykka gaammo cincha kuwaase cugati may7iza may7o may7idi ba qodheni dunguza xaaxidi ubbaykka katha mishe de7oosona

Kehippe daro asay attumay macay gashe naynne gita naay addeyka macay ubbay kezidi issi bolla uttini dizayssenne ha asati ba sinthene xarapheza bolla dumma dumma kathata wothidi uttidi de7ettes

Dumma dumma asati afillanne dumma dumma mayota mayda asati issi asa issi heerappe hara heera gaththiza kame giddon gelanas asay maaran eqqidi hakame giddon gelishe deees.

paydoni keehippe daro asay ubbaykka oyde bolla uttidi dumma dumma medhora diza may'o woykko xibaawefe oosettida dunguza geetettiza may7ota maydinne qoodhene xaaxidi uttidi deees

Daro asay issi dalgga keetha giddoni dumma dumma uttiza oydey dizayssa bolla uttidi ubba asaykka gede be sinthan haasa7iza asi dizayssa ubbayka ezggishenne be7ishe de7eettes.

keehippe qoodani daro asay attumatinne macati ubbaykka xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o ba qoodan xaaxidi salo medho qoofe ba huphe bolla woththidi ubba asaykka siyishe woykko izgishe de'ees

issi gitta keeththe keehipi ayfesi lo7iza oyde keeththe giddon booththa oyde bolla daro asati attumati macati ubbay uttidinne tobetishe woykko zoretishe dizayssi beettees

Keehippe daro asati maarani eqqidi dizayti beettosona haasato giddon gammo dummuza woykko xibabefe oosettida kumetha may'o may'di daro asati ba kushen xambaro oyqqidi eqqidettes.

Daro asay ubba macat issi medho bootha mayo woyko bootha apila mayid ubbatika ba ki'on gashe nayta idimid ubbatika utid de'osona.

Issi maccesiya githa haaththee giddoni baada uththada jarkkaaneni haaththee duuqqashe de7awus; ha maccasiyakka huuphe bolla zo7o medhora diza sharbbe tsaatsada de7awus.

Issi atumatinne issi macayi namayika botha kumeththa mayo mayidi ba kushshe cishsha oyikidi namatikka issayi isara kushe oyiketidi namayika issayi issa ayife xeletishe deetesi

Dumma dumma kaththa qommoti issi saane bolla shiqqidi diizayissi bettes ha kaththa qommoti issi bolla solloy dumma dumma ashoti dumma dumma ayfa ayfeti ubbay issi bolla shiqqidi de'es.

Issi wooyishshappe oosetiza doorzze keeththe geetettizaysi keehippe beishin loo'oizaysanne maallaliza keeththe beetes. Ha keeththeraka kare baggara dumma dumma uththati daani'o bagara dumma dumma wooyishshatine miiththati deeosona.

Issi dhuma masatiza woykko omarssa giddora nam7u gashe macca naytti gubbeti issoy issuwara idimetidi eqqidi ubba nam7u nayttikka miiccishe de7osona.

bazzo masatiza aaho denba gidon oyddu asati eqqidi de'ttes, ha oyddu asatappe nam7u macashati sarotetha laametishe dizayssanne ha asatuppe guye baggara nam7u harey dumma dumma miishata caanidi yishe de'es

keehippe lo7izanne malaliza gitta worata giddora keehippe daro asay qoodane tammu gediza asay hawora giddora gede issi oge dizayssara hamettishe de7ettes

ichashu attuma nayti issi kesha woykko gamatho qaalan lasha geetettiza kesha giddon eqqidi de'eettes ha asatikka ba sinthani gondalenne xambaro essidi iza be'ishe de'eettes

adussa woykko dalga oge giddora dumma dumma asaynne heedzdzu toora hamettiza bajaje geetettiza miishey oyddu toora kameti dumma dumma asa caaniza kaametikka ogera hamettishe de'ees

macasiya booththa afala mayada ba huphen goosse goozada liqaqan puutto suqashe de7awus ha macayakka guye baggera ha macessi keeththe deees maciyakka miicashe de7awus

oyddu asati heedzdzu attumaynne issi macay keeththe woykko dorde keeththe geetettizayssa be ishe deettes haasatikka dunguza geetettizayssa xibabefe oosettida may7o maydinne issi macashiya qodhene xaaxada eqqadus

paydoni daro asati attumatinne macati ubbetikka ba woga woykko ba dere woga mayo booththa medhonne hara medho mayo ubbeti maydi eqqidinne uttidi de'eettes

Dumma dumma macati dumma dumma woga wekko be dere woga may'o geetettiza kumetha may'o maydi ha macati eqqidi ufayetishinne miicishi de'ettes.

Issi gashe karetha medho naay karetha may'o may'di haaththe jarkanen deexo haaththe bazzokkon baada issi naaya eqqada ha simmada guye be ashe de'awus

dhoqanne bosheti ekkiza gate woykko zuma gade deees ha zuma gadezasi issi miye baggera woykko issi mille baggera daro asay ogera hamettishe deees

issi saane giddoni sollo geetettiza quma qommoy aadhdhidi dizayssanne ha sollo geetettiza quma geddoni woykko kaththa giddon dumma dumma ayfo ayfeti shiiqidi dizayssi beettes

Issi macay ushachcha mayooy hadirsa kushen woyshe geetettiza mitha qummo oykkada xifabapfe oosettiza dunguza may7o may7ada hube bolla qofe wothada eqqadus.

qoodani keehippe daro asati issi dalga ogen eqqidi dezayssi beetes haasa ubbaykka xibabepfe oosettida dunguza geetettiza may7o may7di huphe bolla qoufe wothini de7ettes

gitta keeththeti keexxettishe dizayssi beettees ha keeththe sintheni issi addey booththa sure maydi booththa shurabekka maydi issi addey ha keexettiza keeththe be ishe deees

issi dalga gade giddon woykko aaho gade giddon issi shuchcha githa shuchchay dizayssa nam7u macati ushacha baggeninne hadirsa baggen eqqidi ha shuchchaza be7ishe dizayssi beethes

gittanne dalga gidida oge giddon woykko gade giddoni issi macashiya ba toho pude dhoqu ooththa denthada zo7o medho shurabe moy7ada miicashe de7awus

Habettiza miishey hawodey ehida silke woykko mobaylen geetettiza miishe bolla caanettiza issi ooso woykko issi go7a immiza miishe gidishinn hayssaska sunthay isnapchati geetettes.

issi karetha kumetha may7o mmayda addey lo7o oyde bolla uttidi deees addeza sunthayka tophiya aysso aawa doktere aawi aymede geetettes

zo7o medhoranne karetha medhora xaafettida xuufey beettees ha xuufeyka naba bishin woykko nababettishe yuutube geetettiza xaafey xaafettin de7ees.

Issi deexotethara diza miishata woykko deexo miishata caaniza kaamey eqqinii heedzdzu asati dumma dumma deexo miishshata woykko biratara diza miishshata kaame bolla caanishe deeettes

dallga woykko aaho gade gittone issi carko gina woykko carkoy biza bisa mixizaysse woykko carkoyu7awu ogera bizayssa mixiza woyndibeene geetettiza miishe diza issibeetes

Nam7u koronte shupho oykkida mithata bolla koronte be giddon shiishshi oykkidi asas poo7ana mala maaddiza koronte gaane geetettizayssi uttidi deees.

Issi kareththa medhora diza addee ba ushachcha kushenii bira daro bira oykkidi dizayssinne ha biraykka nam7u xeethu bira daro nam7u xeethu biratha shiishshi oykkidi eqqi des.

Dumma dumma keeththeti oykko daro keeththeti keexxeti dizayssanne ha keeththetu kare baggani dumma dumma oydey uttidi dizaysi beetes ha keeththefe karenka dumma ogey oosettidi gitta ogey dizays beetes.

nam7u nayti oyde bolla uttidi hanaytikka tukke uyiza sohon uttidi tukke uyi aggidi qasse haaththe uyidi ba sinthanne nam7u nayti haaththe uyiza burcukko woththidi uttidettes

Issi ooso keeththani nam"u addeti oydde bolla uttidi ba sinthini waraqata woththidi ubbatikka ba kushen iskirto oyqqidi dizayssi beettees. ha asatuppe issi addey gammo dunguza qoofe woththidi de'ees

gitta issi lo7iza woykko keehippi malaliza keeththe giddon dumma dumma lo7iza cieshatinne dumma dumma oydey asi iza bolla uttiza ha wode oydeti dizayssinne koronteti soo giddon poo7ishe deees

Issi kaho oosanchati uttiza sohon woykko timirte keeththa masatizasonne dumma dumma astamareti oyde bolla uttidi ubbaykka issay issara zoretishenne haasarettishe dizayssi bettees.

Paydoni keehippe daro asati issi keehi ayfes lo'iza woykko xeellishin lo'iza oyde bolla uttidi ubbaykka issi medho mayo mayidi ba sinthane dabtare doy wothidi iskibruton xaafishe de'ettes

qoodani heedzdzu tammu gidiza asati maaran maaran eqqidi haasay ubbbaykka issi medho mayo may'di issi medho qoofe huphe bolla woththidi ubbaykka maarani eqqidi de'eettes

Keehippe qoodani daro asay ubbaykka issi medho may7o maydi issi medho ayfes lo7iza oyde bolla uttidi asay ba bolla booththa waraqata ba sinthani wothidi ubba asaykka izgishe deees.

Issi diccida kettaththa gudonni ayfessi loo'Za keththati dizaysane ha keththathu giddoni ichchachchu asatine oyddu aatumayne issi maccay eqidi deetes

Issi keehippe lo'iza keeththey keexettidi dizayssi beettees. Ha keeththefe sinthe baggera dumma dumma kesha woykko biratan keshettida keshe dizayssinne issi Tophiya bandiray mitha bolla dhoqu giidi kaqettidi de'es.

Issi ha wode naagi ha wodezani ooseththida miishshathu giddoni keehipe lo7izanne malalida wolqqama keeththey dumma dumma ashawathuppenne simminththothuppe shuchchathuppe ooseththiza lo7o githa keeththey keexeththi dizayssi beeththees.

Issi diccidanne gita katama giddon gittanne wolqama gidida keeththe keexetti dizayssibeettes ha keeththeykka biittafe dhoqu gidinne tammu kushe gidizayssa dhoqa woykko adussatetha bolla oosettidi deees.

Issi gittanne walqama keeththe keexetti dizayssi beettees ha keeththeykka beettizayssi wolay ta sooddo yumereste gibbe woykko yumbereste giddoni beettiza keeththekko.

Issi gitanne wolqama ayfes lo'iza keeththe gittoni daro asay pattumeykka macay ubbay issoysoy ba kushe idimmi deezayssinne issi siyase ba kushenn silke oyqqidi eqqidayssi beettees.

issi adussa addey ba qoodhe bolla dumma dumma xibaabetappe oosettiza dunguza geetettiza may7o xaaxidi qoofe huphe bolla wothidi issi addey eqqidi de7ees

Issi keeththe ayfes lo'izaynne malaliza shuchchafe oosettida keeththe dizayssi beettes ha keeththefe sinthene dumma dumma cililo maatatikka ayfes lo'izayti de'oosona

gitta keeththe keexettanasi doommishe dizayssinne ha keeththay dumma dumma biratappenne dumma dumma simento ashawanne dumma dumma shuchchatluppe keexettishe dizayssi bettees

Issi giitanne ayfes lo'izza keththa giddon oyddu asati eqqidi de'ettes ha oyddu heezhzhi attuma issi maccay ubbetikka ba sinththan daabbo woththidi de'etes.

Issi haakime keeththa masatiza sohoni nam'u maccaynne issi attumay ba ki'oni hedzdzu gashe nayta hedzdzu asayka iddimidi uttidi ba tara maarani nagishe dizayssi beetosona.

issi addey dummuza geetettizayssa xibabepfe oosettida kumeththa may7o may7idi ba kushen kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi asas gaththiza miishe osacha kushen oyqqidi ba sinthan dumma dumma ciishata woththidi deees

issi adde ba ayfe bolla karetha manaxire geetettiza miishe woththidi ba kushenne karetha medhora dizayssa ha wodey ehidayssa silke geetettiza miishe oyqqidi eqqides

Qoodani keehippe daro asay attumatinne macati ubbaykka ayfe saketidi ha ayfey dumma dumma akimetanne oosettin woykko ayfe bolla dumma dumma moora woykko moodhe geetettiza miishe ke'idayssa aakimeti qanxi denthin asay ayfe bolla dumma dumma miishe qachidi dizayssi beettees.

asati saketidi biidi akamettiza woykko akime keeththani issi macasiya naa yelada ichada de7os ha ichida macasiyo daro asatikka biidi oychishinne ha maceyshi dumma dumma miisheta immishe de'eettes

Issi asay yeedinne izan saketidi akameti paxiza bessani ichasho woykko qoodan usuppun gidiza haakime may7o may7izayti booththa may7o ubbetikka may7de ba kushen dumma dumma misile oykqidi ekkidettes

Issi lo'izenne gita dalga keeththe gittoni nam'u booththa may'o mayda asati uttin issi macashiya karetha may;o may'ada haasatu sinthen eqqada asatusnu haasa ashe woykko yootashe de'aws.

issi dhaley baysettiza bessane issi macashiya suuqeza giddon eqqada booththa may7o may7ada dhale bayzashe dizayssanne issi addey penge bolla eqidi dhaleza shamishe deees

nam7u attumatinne nam7u machadi eqqidi deettes ha asatu giddon issi addey booththa may7o mayti dizayssinne issi macasiya ba kushen booththa waraqata oykkada eqqadus

dumma dumma booththa medhora diza asati ba sintheni daabbo wothidi daabboza baxishe dizayssinne ha dabboza matani haaththe uyza haaththe wothidi ha asati dizayssi bettees

issi haakime keeththane woykko saketiza asay izan biidi marfe woykko narfe catettizanne dhale dumma dumma dhale ekkiza bessani issi saketiza maciya uttin akimeti yiidi naayeyssi dumma dumma miishe imishe de'eettes

issi ooso keeththani keehippe qoolani daro asay eqqidi dizayssanne heedzdzu asati uttidi nam7u macaynne issi attumay hawaday ehida miisie woykko komputere geetettiza miise be ishe deeettes

Daro asati uttidi de7ettes ha asatikka ayfey beyo ittin woykko ayfey demo ithin ubbatikka akime keeththa biidi ayfe bolla gujettida moodhe masatida miishe aakimeti denthin ayfeza bolla dumma dumma miisheta goozi woththidayssi beettes.

Issi keeththa giddon nam'u attumatinne issi macati dizayssi beettettes haasatu giddon haasatu sinthan daabboy saane bolla uttidi xarapheza bolla baxettanas giigidi de'ees.

Issi macasiya afala mayada ba huphe bolla goothe goose goozata issi haakime keeththanne uttada gede haraso be ashe de'awus.

Issi timrte ketha masatiza sohon keehippe daro asay eqid dizays betes . Ha asatuppeka issi kamey dizaysinne dumma dumma mithat ha timrte ketha gidon de'es

Aaho woyko dalga gade giddon issi addey biitta bookidi mithth puute tokkishe dees. Ha miththa puute tokkiza addeza guyera nam'u asati eqqidi doosona.

Qodan kehippe daro asati atumatinne macati duma duma medhdho diza mayo miyizaysati issi ade ezatu gidon xibabeppe otsetiza dunguzappe osetiza mayo ba hashe bolla wotidi dunguza qobeka ba huphphe bolla wotidi uba asaykka eqidi dee's.

Gittanee dalgga giididi ayffes kehippe bei'in lo'iiza giitta ogge giidora kaamey hammetishe diizayssinne nam'u gashshe naytti issi ogge assi piiniza bessara pinnishe dettes.

Ussupunni asati eqqidinne ichachchu adeyinne issi macati ha wodeyi ehida mishshi woyikko awaa po'o ekkid awaa po'oppe asas po'o immizza mishshi woyikko solare getettizayissa be sinththenni woththidi eqqi detees

Issi wolqqama asi izan kuwase ka'etiza kuwase kassanchatika ka'iza bessay othetishe dizayssi bettes.hayssika othetishe dizayssi Arbaminche kataman giddon dumma dumma asay kuwase izan ka'ana mala kexxetishe de'ees.

Issi ha woddezan lo'za keethey kexet zo'o medhora diza kethey dizaysanne ha ketheppe sinthe bagara dumma dumma xelishn ayfes lo'iza mithatinne dumma dumma ciishat de'etes.

issii wulga oge shuchchafe masettidi oosettida ogey beettes ha ogeykka kobulisto geetettiza shuchchan oosettidayssanne ha ogeppe gede baggera dumma dumma keeththetinne mithati de7eettes

issi geeshsha ussa haaththay oosettidi dezayssanee issi karetha bayo mayda adey ba huphe bolla qoope woththidi ha addezi ba kushe haaththen mecetishe de'es.

kehipe cora asati diizayssi beettes asato gindoni dugeha dophiya galile ayssawa daanna tilehon kembedey issi dunguza mayda addera sarotetta laamettishe deees

Issi dalgga oge giddon woykko adussa oge giddon oge matani issi issi asati uttidi caamma qucciza nayti dizayssinne ha dalga oge giddora dumma dumma kaameti hamettishe dizayssi beettees.

Issi miishe woykko issi kawo oosanchati geliza bessa qonccisiza misiley beettes. Ha misileykka duge ha tophiya kilileni wolayta zooninn daamota woyde woykko daamota gaale worada giza xaafey xaafettidi de'ees.

issi keeththa giddun daro attumati uttidi dizayssanne ha attumatappe nam7ati gammo xibabe woykko gammo dunguza geetettiza may7o may7di ubbetikka uttidi hara asi haasayizayssa siyishe de7eettes

issi gitta keeththey keexxettidi kumanas gakkishe dizayssi beittes ha keeththefe sinthe baggarakka biittay bookketidinne ubbaykka ayfes lo7enna bessane gakkidi deees

Issi koronte woykko asas poo'iza miishe iza bollan qasheti biza mithay sin'idi dizayssanne daro asati ha mitha bollara gede aadhdhidi oge bishe de'eettes.

Usuppun asati eqqidi de'ettes uchachu attumaynne issi macay ubbetikka xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may'o may'di qoofekka wothidi ubbeti eqqidi de7eettes

Issi diccida katamane woykko diccha bolla diza katamanne daro keeththe qodan keehippe daroy dizayssibeettes ha keehippe daro keeththeka ubbaykka issi medhora diza qorqoroy shocetidi deees.

faydoni heedzdzu tammu gidiza asati attumatinne macati ubbaykka eqqidi hawodey ehida miishe woykko silke geetettiza miishe ba kushin oykqidi ubbetikka be ishe de7oosona

paydoni keehippe daro asati ubbaykka xibappe oosettida dunguza geetettiza mayo gammu boncho mayo may7idi dizayssinne haasati dumma dumma qoofe ba huphe bolla wothidi ubbaykka eqqidi de7eettes

Issi keehippe lo'iza gita keeththe geexettidi dizayssanne ha keeththetu giddon ogey buro doometti oykko oosettishe dizayssi beettes ha ogetu matani dumma dumma puutetikka toketidi diccishe deees.

Dalga ogera issi macay hamettishe dizayssi beettes ha macayppe guye baggerakka asi izara geliza gelosoy de7ees ha gelosoyka wolayta soodo yuereste gippe geetettes.

Issi zo'o medhora diza biitta goyiza makina woykko goshsha makinay gade woykko biitta goyishe dizayssanne hamakina giddon issi adde uttidi makinaza laaggishe deees.

keehippe qoodani daro asay woykko xeetan paydettiza asay ubbaykka ke7i eqqidi ha asatuppe sintha baggara diza oyddu addeti booththa afila may7di huphe bolla dunmuzafe daadettiza qoofe wothidi ubbaykka kushe baqqishe de7ettes

Issi addeyi kutha karetha mayo mayidi utidi ba sintheni botha wariqata wothidi isikibirito oyikidi xafishen nababishe deyesi. Ha mayoka mayiza asati asasi yeho birishida woyiko piride kethani uthiza asatako.

Ayfes xelishshin lo'iyanne malalza issi keththay kexeti dizayssa sinththen nam''u ushshacha bagane hadirssa bagan cisha miththati bettetes.

Issi zo'o maayo mayida zo'o addey eqqidine ba duuna bolla hara asay koshshe woykko qaala dhoqqu oothi haaraso gaththiza silke gettetiza mishshen addeza qaala duqqishe woykko ekkishshe dessi.

Heezzu issi mero mayo mayida asatinne nam'u issi mero booththa mayo mayida addeti diza issan ha heezzu naytikka dumma dumma ba kushen booththa woraqata oykkidi ,karetha mayo mayidi de'eettes.

keeththe giddon daro asay uttidi dizayssanne heedzdzu asati nam7u macatinne issi attumay issi medho karetha may7o may7idi issi maciya ba kushen waraqata oykkada nababashe de'awus

issi a nam7u asay ba may7o woykko ba boncho may7o issi pirde keeththanne pirde paradize asay mayza may7o maydi oyde bolla nam7atikka uttidi de7eettes

Issi lo7izanne malaliza keehippe ayfesbeyshin lo7iza keeththa gittonie foo7o woykko koronte foo7oy foo7ishe dizayssinne ha keeththe giddon issi oyde matani itiophiya bandaray eqqidi dizayssi beettees.

Qodan kehipe daro gidiza asaty be herape issi issi ita woyko worayo wodhiza mishata ubayika ehidi ita mishati wodhiza mishati wodhiza besan ubay yegishe dizaysi betes.

asa geeshshatethaynne oge geeshshatethay issi duussas waannanne koyro gedishin issi ogey mooretidayssa asay ubbay pittiza miishe ekkidi ogeza pittishenne lo7athishe pitoni dizayssi beettees.

Keehippe goodani daro asay attumaykka macay ubbay kezidi issi heeray moorettidayssa pittiza miishe ekkidi ba oge giigissishe woykko ba heera pittishe de7ettes.

Keehippe daro asati attumatinne macati ubbaykka baheeray moorettidayssa woykko iitidayssa oge pittiza pito ekkidi ubbaykka oge geeshishenne pittishe de7osona.

issi oge bolla woykko issi heerane dumma dumma iita miishati wodhdhidayssa issi iita miisha woykko deexo issi bessappe hara besa caanidi efiza kame bolla dumma dumma iita miishata asay caanishe dizayssi beettes

qoodane keehippe daro asay ubbaykka oge pittiza oykko pito geetettiza miishe oykkidi attumaykka mac'ay ubbay ba heera geessishenne pittishe lo7ethishe de7eette

Keehippe lo7izanne ayfesi be ishin malaliza keeththe getton nam7u addeti karetha kumetha may7o maydi uttidi de7oosona hasatuppeke issi addezi tophiya dere aysso aawa doktere abi aymede geetettes

issi eriso woykko qonciso geetettiza miishatoppe hawodey ehidayssi issi itophiya giddon diza asi bana erisiza woykko fayda dijitale matawaqa geetettizayssa oyqideti giza xuufey xaafettidi deees

keehippi lo7iza keeththa woykko ayfis malaliza keeththe giddon qoodani osupuna woy tammu gediza asati ubbaykka kumetha may7o ma7i eqqidi dizayssinne ha asatuppe guye baggera payda geetettiza xaafe xaafeti dizayssi beettees

Daro assay qodan ussupuna woyi ussupunappe dariza assathi eqizi dethess. Ha assathu gidoni hezzu assathi ba qodheni booththa medhora dizza sharbe gethethizayssa xaxidi eqidethess.

Payidoni kehipe darro asati issi loyiza ketha gidon ubayika ba qodheni dunguza xufe osetida mayo xaxidi daro assayi utid hasayetishe deyesi

keehippe qoodane daro asati ubbaykka ba huphe bolla booththa qoofe woththidi booththa may7o may7di itoophiya bayndira ubba asaykka ba kushen oyqqidi ekkidettes

dalga gade giddon issi addey garsera booththa may7onne bollara gitta koote mayda adde eqqidi dees haddezappe guye baggera badalay zerettidi diccishe gaden dizayssi bettees

issi gittanne dalga gidida keeththa gidone qoodani daro asati macatinne attumati ubbaykka uttidinne haasaya asi hasayizayssa ubbaykka izgishenne siyishe de7eette

dumma dumma ammano aawati issife uttidi dizayssi beettees haasato giddon issi atte dunguza may'o may7idi dunguzafe oosettida qooh ho7e bolla woththidi ba kushen xambaro oykkin uttides

keehippe qoodan daro asay ubbaykka uttidi dizayssinne eqqidi dizayssi beettes haasay ubbay daro asay qoodani daro asay dunguza geetettiza qoofe ba huphe bolla wothidi de7eet

qoodan keehippe daro asati issife gididi oge hamettishe deizayssi beettes hasatu giddon beettiza asatoppe gammo zoone aysso aawa daanna demise ademasoynne daanna xalahun keebedey de7eettes

Daro asati attumaa giddine maca ubbaykka giste malata doorite giza misile xoqqu ooththi oyikkidinne asay hara asata eresishe diza issi beettees.

Qodani daro asati ubatika botha karetha medhora diza mayo mayidi ubayi eqi utidine issi adey ba kushan dawutare oyikidi dawutarepe asatas nababishe de'es

Keehippe lo7izanne malaaliza githa keeththe giddoni daro asay oyde bolla uththidi ubbaykka ha wodey ehida miishshe woykko kompithere geetheththizayssa ba sinththani woththidi ubbethikka be7ishe de7eeththes.

Heedzdzu addethi eqqidi de7eeththes; ha heedzdzu addethappe nam7athi issi medho mayo mayidi dizayssinne issi addezi nam7u addethassi haasa7ishe dishin nam7athikka ezgishe dizayssi beeththees.

qoodanni keehippe daro asati oyde bolla uttidi dizayssanne dumma dumma asati attumatinne macati ha keeththa giddon eqqidi dizayssi ubbaykka issay issara haasayettishe de7eettes

Issi karetha kumetha may7o may7ida atte oyde bolla uttidi ba matani tophiya banddira kaqidi woykko miiththa bolla issi woththidi dimxe woykko qaala kooshe aaththiza miishin haasayishe dees.

issi karetha kumetha may7o mayda addenne issi zo7o kumetha may7o mayda macay nam7atikka ba guyera dumma dumma medhora diza itiophiya bandiranne hara dere bandira wothidi eqqidettes

issi addey issi keeththa giton oyde bolla uttidi ba sintheni dumma dumma dabtareta woththidi ha dabtareta doyidi nababishe dees haddeyka asa sarotetha naagisiza asa woykko poolisey may7iza may7o may7di uttides

issi dalga woykko adussa ogeni issi asa sarotetha naagisiza woykko poolise geetettiza macay eqqada ba huphe bolla qoofe wothada nam7u kushe oyqqada eqqadus

qodani keehippe daro asati dizayssi beettes ha asatikka mayda may7oykka ha asata oosoy asa sarotetha naagisiza asata woykko asa sarotetha naagiza asatakko

qoodani keehippe daro asay issi gitanne dalga gidida keeththa giddon ubbaykka oyde bolla uttidi ha asayka sartethaasa sarotetha naagisiza asati woykko pooliseti may7za may7o may7di ubbaykka iskibiton xaafishenne dabtare bolla harati ezigishe de7eettes

qoodani keehipe daro asati ubbaykka issi keeththa giddon zo7o medhora diza oyde bolla uttidi daro asati asa sarotetha naagisiza asati may7iza may7o may7idi ubbaykka dabtare oykkidi iskibreton xaafishe de7eettes

issi asa sarotetha naagisiza woykko asi oyettenna mala asa naagiza poolise geetettizayssi eqqidi ba kusheni asas kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi gaththiza miish ushachcha kushien oyqqidi haasayishe deees

Adussa oge woykko dalga oge gitora asa sarotetha naagisiza woykko asay oyettenna mala naagiza dumma dumma pooliseti izan hamettiza kaamey heedzdzu kaamey asata caanni ekkidi bishe deees.

issi keeththa giddon keehippe daro asati ubbati uttidinne woykko asa sarotetha naagisiza woy poolise geetettiza asati uttidi asi haasayizayssa ubbaykka izigishenne akeekishe de7ehettes

Asa sarotetha naagisiza woykko asi oyettonna mala nne asi issay issara wadhetonna mala naagiza asay ba boncho may7o may7di ba huphe bolla qoofe wothidi ba kushe nam7a idimidi eqqides.

Gitanne dalga gidida keeththe gitonne qoodan keehippe cora asati attumatinne macati ubbaykka oydi bolla uttidi asa sarotetha naagisiza asati mayda may7o may7di haasayettishe de7eettes

Zo'o adey uttidi dizayssi bettess ha adeykka kareththa maayo mayidi issi ushshacha kushshe doqqu oththidi mayikke woyko koshshe dhoqqu oththidi asas gaththiza mishshen hasa'ishe dess.

Daro asay woy paydon daro asay ubbayka oyde bolla utid ba kushan dawutare oykid , dawuterene iskirto oykid siyishenne tamarishe Des.

dumma dumma ammano aawatinne dumma dumma gaammu woga woykko seera cimati ba kushen kallo oyqidi booththa afala may7di dunguza may7okka may7di huphen qoofe issi addezi woththidi ubbaykka eqqidi de7eettes

qoodani keehippe daro asati karetha medho may7o may7di dizayssi beettees haasatu giddonkka issi hayssa tophiya debube woykko dugea tophiye kalile aysso awa daanna xalahonkka badaykka haasatu giddon beettes

Dalga woykko aako denba gade giddon dumma dumma muuzeti toketidi dizayssanne ha muuzeta giddon haathe kumidi dizayssi beettees ha muuzeppeka guye baggera dumma dumma mithinne gadey beettees.

Issi gita keeththa giddoni oyddu asati uttidi de7osona. Heedzdzu attumaynne issi macay ba sinthanee booththa waraqata doyidi ubbaykka waraqata be7ishe de7eosona.

issi attumay woykko issi addey eqqidi bollara karetha may7oo may7di garsara booththa may7oo may7di haaddezi miicishenne ufayettishe dizayssi zo7o addey miicishe dizayssi beetees

qoodani tammu asati ubbaykka oyde bolla uttidi dizayssi beettes uddufun attumatinne issi macati ubbetikka oyde bolla uttidi zoretishe de'ettes

dalganne keehippe aaho gade bollani daro keeththeti mithafe oosettiza keeththeti keexettidi dizayssanne bollara qoriqoroy wodhdhennan woykko kamettennan dizayssa dumma dumma asati be'ishe de'eettes

issi lo'iza keeththe giddon dumma dumma attumatinne macati ba dere woga mayo booththanne dumma dumma dunguza mayota maydi ubbatikka ufayettishinne guppishi de'ettes

paydoni keehippe daro asay attumatinne macate ubbaykka giste misilera diza misile ba kushene oyqqidi giste doorite gizayssa asay ubbay dhoqu wooththidi ba kushen oyqqidi eqqidettes

Issi addey karetha may7o maydi garsera booththa may7o may7di ba qodani karabate qachidi haasayishe dees haadeeza sunthaykka tophiya ayssoawa doktere aabi aymede geetettes.

qodani keehippe daro tamare nayti attumatinne maca tamare nayti issi medho may'o may'di ubbaykka doktere abi aymede siyile woykko misile ba kushan oykqidi ekqides.

Keehippe daro asay ubbaykka attumay macay ubbay eqqidi dizayssinne ha asati ba qoodhene xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o xaaxidi dizayssinne ba huphe bolla issi medho qoofe wothidi dizayssi beettees.

kehipe daron asay qoodani ichachu tammu gidiza asati issi keeththa gidtoni uttidi dizayssi beettes ha asatikka duma duma medho may7oy dizayssanne xibaabeppe oosettiza dunmuza geetettiza may7ota may7di uttidettes

Daro asay attumay macay gashe naynne duma duma asati issi keetha gidon uttidi ubbayka issi al'o miishe woylo Keke getetiza miishe ubbayka bathishe dizaysi beetes.

Issi lo7izanne malaliza wolqama keeththe gittoni daro asati ubbaykka oyde bolla uttidi issoy issora zoretishenne tobetishe woykko issoy issora haasayettishe ubbaykka de7eettes.

qoodani keehippe daro asati issi lo7iza keeththe giddon ubbaykka lo7iza oyde bolla uttidi ubba asayka issa issara zoretishenne haasayettishe tobettishe de7osana

Dumma dumma asati attumatinne maccati utti dizayssi beetees; ha asatu sintheni nam'u maccati tukke sine gidoni duuqishenne duuqetida tukke asas gathishe de'etees.

Issi gade bookiza kamey giita wolqama kame woykko katto getetiza kamey gade bookishe dizays betes.

Ichashu asati dizayssi nam'u atumaynne iHezhzhu macati de7ettes issi maccasiya ayfe tuuke essada ayfe tuuke duqqada asata gaththashe de'awusu.

Hedzu maccati utidi dizayisi bettesi., ha hedzatappe namaphati ayife tuke izani uyiza sine getetida mishe ba kushiyani oyikidi ayife tuke uyishe namu'u maccati kayishene miccishe dossona

Hedzu tora hamutiza kame woyko gashe bajaje getetizaysa gidon nam'u asati utidi ha bajaje xonfidi nam'u asiati gidon dizaytika issoy issuwara micishe detes

Dumma dumma miishshata bayziza sooni woykko qasi dumma dumma miishata bayziza keeththani asay shammishennen bayzishe dizayssi beettes ha habessanikka dumma dumma mayotinne dumma dumma miishshati de'os

zo7o medhora diza issi wolqama deexoteth diza miishata xaaniza caaniza kaamey caanishe dizayssinne issi gitta kaamey ha wolqama kaame bolla dumma dumma sakata aaththishe deees

Daro asate qodani tammu gidiza asate issi gogiza haaththe matani heqqidi de7eettes ha haaththazasika asi iza bollara pinniza zokko geetettiza mithi wodhdhidayssa bollara gashe nayte pinnishe de7eettes.

Kuwaasey ka'ettizayssa beyiza asay uttiza bessani daro asay oyde bolla uttidi ubbaykka issi medho may'o may'idi ba kushen tophiya bandara oyqqidi eqqedhettes.

Dalga Woyko aho dembba gidoni Kehippe Qodani daro Asati maccati Ubatika issimedhi Mayo mayidi Botha medhora diza mayo uttidine eqqidi Dettes

Qoddan tamma giidiza asay issi medhdho booththa maayo mayidaysi issi booththa kaame woyko ambulanse gettetiza kaame bollan keidi asay ha booththa kaame bolla caneti de7es.

Issi zuma woykko dhoqqa zuma dizaysi beetees. Ha zumazas bollara shaaraykka de'ees. Ha zumazas miyye baggarakka dumma dumma barzafe geetettiza miththati tokettidi diccishe de'ees.

Issi ahonne dalga gidida ayfes kehipe be'ishin lo'izanne malaliza gita worati woyko duma duma Mitha qomoti dic'idi dizaysi betes.

Issi haaththa giddonn hamettiza woykko haaththa giddon diza medosato giddoppe haaththa haylasho geetettiza heedzdzu haaththa haylashoti ha haathe bollara hamettishe de7eettes.

issi gitanney dalga haaththe giddun dumma dumma kafotinne haaththa haylasho geetettizayssi haaththa giddun dizayssi beettes haaththafe gete baggenka dumma dumma woratinne mithati de7osona

Issi macashiya kareththa may'o mayada huphphe bolla booththa medhora diz qoope woththada eqqadus ha mcayippekka gedde baggara giitta shuuchchay beettes shuuchchaykka daro shuuchchay dizayssi beettes

Issi dhoqatethara diza bessane dhoqu gida gade bolla daro asay booththa may'o mayda asati eqqidi deezayssinne issi kumeththa booththa may'o maydayssi oshachcha kushin booththa bandira masatizayssa oyqqidi eqqides

Issi zo7o macay ayfesi xeellishin lo7izara issi gammo misile masatizayssa sinthene eqqada ba kushenne borsa woykko kushen oyqetiza miishe oyqqada eqqadus.

issi dhoqatethay diza heerane keehippe dhoqu gida zuma dizayssanne ha zumazappe duge baggera dumma dumma qorqoro keeththeti dumma dumma uuthatinne mithati lo7iza maatatikka daro gade bolla deeettes

issi medhetetha woykko medheta xoossi medhida bessane diza dumma dumma shuchchatinne mithati dizayssa bolla issi booththa may7o may7di ba qoodhe bolla itophiya bayndara woththida naay ekkidi deee

dalganne aaho gidida issi wora giddonne nam'u macati eqqidi miicishe dee'ettes ha macatuppe guye baggera xibabefe oosettiza gammo dunguza geetettiza miisheti mitha bolla eqqidinne qaaphetidi dee'es

issi macay karetha qofe ba huphen wooththada booththa mayo mayada issi miishi asa bessizayssa woykko mastote geetettiza miishe ba kushin oykkada eqqada de'wus

Dalganne aaho gate gettonne issi zo'o medhoro diza naay ekqidi deees hanaaykka ba bollan tophiya bayndira maydi kushen oyqqidi ekqides.

issi dhoqu gida heeran woykko dhoqatethara diza bosheti ekkiza gadeni nam7u qorqoro keeththe dizayssinne ha keeththe matani dumma dumma mithati barzafe geetettiza mithati dizayssi beettees

Issi ayfes lo'iza kaame eqqitoneye oyddu attomatinne heedzdzu macati uttidinne eqqidi de'ettes ha asatikka ubbaykka ufayetishinne miicishe de'oosona.

issi xoossi medhida gitta woykko dhoqa bessara booththa haasthay gogishe dizayssi beettees hahaaththetu matani ushacha bagkininne hadarsa bagkane dumma dumma cililo maatayinne mithay de7es

gittanne wolqama gidida aahonne dalga gidida gitta abba matani issi zo7o medhora diza macashiya eqqada ha macasiyakka miicashe de7as

Issi dalga wuykko aaho wora melida wora gettoni issi wora do7a wuykko wora medoosa geetettiza al7o medoossay ha wora gittoni eqqidi ha bagge be ishe deees.

Daro asati eqqidi ha wodde ehidaysi woyikko maran ha dere tophphiya giddon dizza asa erissizza mishsha fayida gettetizzaga meththaweqiya karidde ekkanawu mazagabetishshen erettes.

Issi timirte keethan woyko tamaariza sohon duma duma tamaare nayti ha wode ehida miisha woyko payda geetetizaysa asa tophiyan dizaysa erisiza miisha ekanas xaafisishe de'osona.

gashe nayti qoodanni ichacho tammufe dariza nayti issi wora giddon ubbaykka eqqidi dizayssanne ha nayta sinthan issi macashiya eqqada ha naytos haasaashe woykko tamarsashe dizayssanne nayti izikishe dizayssi beettees

issi kawo oosanchati ooththizo bessane tamareso masatiza sohonne dumma dumma asati heedzdzati issi macaynne nam7u attume uttidi hawudey ehida miishe komputere geetettiza miishenne doyidi asata xaafishe moykko asata izanne beyishe diizayssibeetes

Issi ba kawo dooranass daanna taagese cafo geetettiza addezi ba kawo dooranas issi asati doorana mala mizigeba woykko xaafiza asato sinthan yiidi xaafettishi deees.

Daro asay attumatinne macati ubbaykka maarani eqqidi ha wodey ehida miishe woykko payda itoophiya payda geetettizayssa asay ubbay xaafetishe deeettes haasatuppe guye baggarakka dumma dumma uutho geetettiza dooza qommoti deees.

asay maarani eqqidi macatinne attumati ubbay maarani eqqidi ba kawo dooranasi kawo doorana karde mazagabiza nayti xaafidi woykko mazagabidi asas kawo dooriza karde immishe de7eettes

kawo dooriza asati ubbaykka maarani eqqidi ba kawo dooranasi kawo dooriza karde ekkanasi maaran eqqidi daro asayka maaran maaran xaafettishe de7etes

Daro asay attumati macatinne gashe nayti ubbaykka eqqidi ha wodey ehida miishe woykkoy si asay itophiya giddon dizayssa erisiza payda geetettiza miishe daro asay xaafettishe woykko mazagabettishe deees.

daro asay attumay macay keehipe qoodan daro asay gitta mithatu giddon ekidi deees gita mithay ha asas ushachcha baggerakka hadirsa baggera dizayssi bettees

keehippe daro asay issi giya giddon woykko giya masatizayssanne uttidi dizayssi gashe naytikka gita nayti dumma dumma medhora diza mayota maydi macatinne attumati uttidi de'osona.

qadani keehippe daro asay attumatinne macati afila may7idaytinne dumma dumma gedhora diza may7o may7idayti hawodey ehida itiophiya biraawi woykko itiophiya diza asa qoncisiza payda geetettiza miishe xaafettishe de7eettes

qoodani keehippe daro asati ubbatikka kuwaase kaa7i simmidi kuwaase kaa7i xounidayti hanaytus anjos woykko anjiza asati wanca geetettiza al7o mishe immin ubbatikka dhoqu wooththi kushen oyqqidi ufayettishe de7eettes

Kuwaase kaa7ettiza bessani woykko kuwaase ka7ettiza sohon kuwaase kaa7anas nayti kuwaase ka7iza so gelishe salafettidi ubbaykka woykko maaran eqqidi ba mayo kumetha mayidi de7ettes.

Kuwase kaa'iza bessan woykko kuwase kaa'iza sohoni kuwase kaa'iza nayti woykko cugati ubbaykka kuwase ka'anas ba bolla ho'ethanas woxxishe woykko kaa'ishe dizayssinne issay issara sarotetha laamethisi de'ettes.

Kuwase kaa7iza bessani dumma dumma nayti kuwaase dumma dumma medho mayo maydi ubetika kuwaase kaa7ishe dizayssi betees

qoodan ke'ihippe xeettan taybettiza assati ubbaykka dumma dumma medhdhorra diiza may'o may'idi gashe naytinne gittati ubbaykka uttidi beyishshe woykko haraso xeellishe de'ettes

Issi kuwaase ka7iza cugati kuwaase kaa7idi kuwaaseza xooni simmidi ha cugatikka maccata gidishe ha cumati haa cuga kuwaase kaa7iza cugatikka xoonidi ubbaykka idimettishenne guppishe de7eettes.

Hawodeni oosettiza kuwaase kaa7iza bessatoppe issino gitidayssi ayfesi keehi lo7izayssi beyishin lo7izayssinne malaliza hawoden oosettiza kuwaase kaa7iza bessay oosettidi deees.

Kuwaase ka'iza medani woykko kuwaase ka'iza sooni issi zo'o medhonne issi salo medho mayda attumay nam'aykka kuwaase kaa'ishenne issi naazi kuwaase ekkibin issi naazi gakkanaas woxxishe dizayssi bettettes

kuwaase ka7iza bessan woykko kuwaase kaa7iza sohoni daro nayti kuwaase kaa7ishe dizayssanne oyddu nayti issi medho may7o maydi arba mince katama kuwaase cugati kaa7ishe may7iza may7o maydi ubbeti eqqidi de7ettes

Issi kuwaase ka7iza bessane woykko kuwaase ka7iza sohoni karetha ddinne ze7o medho may7o may7da dumma dumma nayti kuwaase ka7anas ba bolla hoo7ethishenne kuwaase ka7ishe dizayssi beettees.

Daro asay si kuwaase kaa'iza kuwaase nayti kaa'iza bessanne keehippe daro asati maarane uttidinne eqqidi ubbaykka kuwaase kaa7ettizayssa be ishe de'oosona.

Issi addey karetha may7o maydi daro uydi asi iza bolla uttiza ayfes keehi lo7izanne malaliza oyde bolla addezi uttidi co7u giidi woykko sii giidi be ishe deees

kuwaase kaa7iza bessane woykko kuwaase kaa7iza sohonne duma duma medhora diza mayo mayida kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7ishenne ba bolla ho7ethanas woxxishe dizayssi beetees.

dumma dumma gashe nayti ubbaykka kuwaase kaa7ettiza kuwaase ka7iza bessane keydi kuwaase ka7ishe dizayssinne daro hara nayti eqqidi kuwaase beishe dizayssi weetees

Issi zo'o maceya booththa may'o may'oda ba huphe birshada kusheni asas kooshe woykko qaala dhoqu ooththi asas gaththida miishe oykkada haasayashenne miicashe de'oos

keehippe goozane daro asati attumatinne macate ubbaykka bolla ho7ethiza woykko isporte ooththiza may7o maydi ubbaykka ekkidi nam7u asati ha asatus haasayizayssa woykko zorizayssa siyishe de7eettes

Dumma dumma medho may7o may7da asati ubbaykka oge bolla keeydi ubbaykka bolla minithethanas woykko bolla ho7eththanas ubba asaykka bolla ho7ethiza isporte ooththishe de7eettes.

issi keehippe lo'izanne malaliza ayfes lo'ize keeththa gedone booththa medhora dizayssane asay ispirtoy uttiza bessane iskirto wothishenne hee diza iskirto ha ekkishe dizays beettees

Issi dalgga gade giddon woykko aaho dembba giddon nam7u tohora hamettiza saykile geetettiza miisheti cora woykko qoodani daroti dizayssi beetoosona.

Dalga woykko aaho oge giddora dumma dumma kaameti hamettishe dizayssanne issi kaamey dumma dumma deexo eqata woykko deexo miishata caanidi dizayssi betees.

issi adussanne dalgga gididda ogera dumma dumma kameti ba bolla dumma dumma haaththe ba giddon oyqiza miishe caanidi aaho ogera hamettishe kameti de'izayssi betees

issi biitta bookkiza woykko shuchchata denthizanne ogeta bookkidi woykko goydi doyiza gitta goshshe kaame woykko doozore geetettiza kaamey beettees

Issi ogera ha wodeni yida woykko ha wodey ehida miishatoppe koyro gididayssinne al'o gididayssi gashshe kaamey ha ogezani eqqidi dizayssi beettees

hawodey ehida kaame geetettiza woykko hawoden yida ayfesi xeellishin keehippe lo7izanne malaliza issi karetha medho kaame ba bolla dumma dumma cieshata may'di eqqidi de'es

Issi gitta woykko gitta ase issi bessappe hara bessa gaththiza kame giddon issi bollay qohettida asa issi addey sugidi ha kame giddon geltishe deees.

Dalganne issi adussa gidida oge giddora issi macaynne issi attumay nam'etikka nam'u asatikka nam'u toora hamettiza saykile geetettiza miishe togidi laaggishe de'ettes.

Issi gitanne wolqama gidida gitta haaththata woykko gita abbatu bollara pinniza markabe geetettiza miishe ba bollan keehippe daro sha'un taybetiza asa caanidi hahaathe bollara pinnishe deees.

Adussa oge hamettizanne dumma dumma deexo miishata caaniza kaame haaththetanne dumma dumma makinay uyiza benzileta woykko lambata caaniza gitta kaamey aho ogera hamettishe deees.

Issi gitanne adussa oge giddora woykko lo7iza oge oosettidayssara issi heedzdzu tohora hamettiza bajaje geetettiza nam7u bachajeti ha ogeza giddora hamettishe de7eettes.

gita naanne gashe naay issi hare geetettizayssa bolla caanidi woykko hare gaare geetettizayssa bolla haaththe jarkanen kunthidi caanidi bishe de7eette

Issi daliga ketha giddoni darro asati utidesi karetha oyide bolla utidi ubayikka assa xafishe woyiko duma duma assata xufeni kompiter bolla xafishe detesi

Diccidanne wolqara diza gita katama woykko gita dereta geddoni gitanne dhoqa gidida keeththeti keexettidi darro keeththe dizayssanne ha keeththe sinthan dumma dumma lo7iza mithati diccishe dizayssi beettes.

issi diccida woykko gita dichcha bolla diza katamata gidon keehippe lo7iza keeththe keexettidi dizayssi beettees ha keeththe dhuqatethay woykko adussatethay biittafe pude salo dhuqatethanne keehippe nam7u tammu kushe gididayssa dhoqu giidi de7ees

Heedzdzu addeti uttidiy karetha kumetha may'o ommayidi asas qoodu maaga aaththiza miishe woykko kooshe woy qaala dhoqu ooththidi issi bessafe hara besse gaththiza miishen haasayishe de'eettes

Adussanne dalga gidida ogey bookketidi dizayssinne ha ogeza giddora issi biitta woykku saka caaniza gitta kaamey dizayssi beettees.

Issi gitanne ayfes lo'iza keeththe keexettidi dizayssi beettes ha keeththeyka keehi lo'iza booththa medhon tiyettidi dizayssanne gedey izara geliza daro wulati dizayssi beettes.

issi gita woykko diccida katama giton keehi ayfes lo7izanne gitta keeththeti keexeti dizayssi beetees ha keeththatu sinthan issi deexo miisha caaniza kaamey eqqidi deees

Issi keethe matani kehipe qoodan daro asay be ba'o woyko be Shanta gadeni wothidi ubba asay maaran eqidi ahamishe issi keethepe dizaysi beetes.

Issi dalga tammare keththan woykko tammaret tammreza sohonne timmert keththan osetide de'zayisanne ha timmrete keththa giddon dumma dumma oyidet matta giddon detes.

Qoodan ichachu gidiza assati nam'u atumatinee heezhzhu maccati ubaykka kaththa ba kushshen oyqqidi gadefe aaththi aathth mishshe dizayssi bettesi.

Issi dalga bessani woykko aaho besaani dumma dumma keethey keexetanassi doometishe dizayssanne dumma dumma asati maccatinne attumati ha keethe keexetanasi ootho oothishe de'etees.

Issi timirte keththa giddon tamare nayti attumatinne maccati ubbeti issi tamarey issi oyidde bolla uttidi dizayissi bettes ha tamaretika ba akkotetha naggidi paace woyikko paatanna ekanasi gigetidi uttidi de'etes.

Issi gitta kethayi issi adusa kethayi kexeti wurisi duma duma assayi eqidi botha malara diza woyi botha qalame ha ketha bolla tiyishe dizayisi betesi

Issi eriso woyko qonc'iso giza mishe xafetidi dizaysi betes ha erisoy woyko ha qonc'isoy wolayta sodo yunbereste wana woyko gita gibe gidoni gelida rimidalete tamaretas xafetidaysi betes.

usuppun asati eqqidi dizayssi beettes ha usuppun asatu giddonni issi itomophiya dere aysso aawa dotore abi aymedeynne doktore abi aymede machiya de'ettes

Keehippe lo7iza geloso woykko asi izara geliza oge ooseti dizayssi beettes hayssika beettizayssi wulayta sooddo yumereste nam7antho oge woykko kawo oosanchati izara geliza oge geetettes

Keehippe daro asay lo7iza oge giddora hamettishe deees hasatu giddon waanna timirte tophiya timirte keeththa aysso aawa profesore braanu neggaykka ba huphe bolla karetha qoofe wothidi karetha may7o may7di deees.

issi gita keeththe sinthani issi addey booththa kumetha woykko astamareti may7iza may7o may7di issi addey eqqidi dizay si betees.

Timirte keeththani woykko tamariza sohoni tamare nayti uttidi macatinne attumati ubbaykka gashe nayti astamarey oysha oychin ubbetikka kushe denthishe de'eetes.

gashe naytinne gita nayti issi kesha giddon uttidi ubbetikka ba kushinn dabtare oykkidi ha naytikka ubbay dabtare nababishe uttidettes

Issi dhoqa timirte keeththani timirte tamaridi wursida tamareti ubbaykka ba boncho may7o woykko timirte keeththati anjisishe woykko tamareti tamare wursishinne mayza may7o mayzin ubbbaykka issi medho may7o maydi uttidi de7eettes

Issi timirte keeththa masatiza bessan dumma dumma attumatinne macay ubbaykka maaran eqqidi dizayssi beettes haasatu giddoppe issi issineti ba moobaale woykko silke dhoqu wooththidi asa misile denthishe de7eettes.

Daro asay xarapheza matani oyde bolla uttin dizayssinne ba sinthan diza xarapheza bolla ciishsha woththidi issi addey ha asata sinthane ooththa may7o maydayssi ba kushin dabtare oyqqidi eqqides.

Keeththa giddon tamareso masatizayssanne daro gashe nayti attumatinne macati issi matane shiiqidi uttidayssanne issi macashiya eqqada ha nayta tamarsashe de7awus ha macasheppe guye baggara tophiya bayndera misile dees,

Timirte keeththa giddon tamare nayti attumay macay ubbaykka issi medho may7o maydi keeththa booththa medhoni ubbaykka ba kushen tiishenne woykko booththa medho keeththa bolla tiishe de7eettes

hissi loqa timirte keeththa gitton daro tamareti tamare nayti ubbaykka uttidi patanay tamaretas imettin patana ooththishe dizayssi beettes hayssika beettizayssi wolayta soodo timirte gibpe gitton de7eettes

Issi dalgganne adussa giidida oggey bokkettidinne woykko ossettidi dizayssanne ha oggeza mattan dumma dumma miththati dizayssanne issi adey ha oggezara daaro meddossata laggi ekki bishshe de'eess.

Gitanne dalga gidida issi dalga ogey buron osetishe dizaysi betes, ha ogezappe pude bagara dumma dumma mithati dizaysanne ogeppe duge bagara dumma dumma asati eqid dizaysi betosona.

dalganne adussa woykko gitta oge gitmdora nam'u deexo deexo miishata caaniza kaameti woykko ayssuse geetettiza kaame dumma dumma miishe caani ekki ogeza hamettishe de'es

dalganne issi adussa gidiza oge oosettishe woykko buro oosoteth doommidi woykko bookketidi dizayssanne issi nam7u tohora hamettiza motorsaykile geetettizayssa asi laaggidi hamettishe dees

issi gitanne dalga gidida oge oosettishe dizayssi beettees ha ogeza bookkiza woykko goyiza woy ogeza ooththiza issi kaame ha ogeza gidone ogeza lo'ethishe woykko pittishe de'ees

Issi ogey oosettishe dizayssi beettes hawogeykka oosettanasi boketidi oge bookkiza kaamen bookketidi dizayssanne nam7u addeti issi addey ba kusheni booththa waraqata oyqqidi ha ogeza giddon nam7u addeti eqqidi de7osona

dalganne adussa gidida keehippe lo7iza oge oosettishe dees ha ogezani oge ooththiza kaame woykko aspalte geetettiza karetha medho qalame tiyiza kaame ogeza giddon hamettishenne ogeza lo7athishe deees

dalganne adussa gidida gitta ogera issi kaamey ha ogezara hamettishe de7ees ha ogezappe ushachcha bakkenne hadirsa bakkene dumma dumma shuchchu masatiza biittati de7oosona

issi dalganne adussa gidiza aspalte geetettiza oge bolla heedzdzu toora hamettiza bachajeti hamettishe deizayssanne issi asa naagiza trafike geetettiza poolise eqqidi bachache giddon diizayssa oychishe dees

Ahonne dalga gidiza ogey oosettishe ooratha ogey oosettishe de7ees ha ogeza giigisiza woykko ooththiza nam'u wolqama oge ooththiza kaameti ooso bolla de'ettes

dalga oge giddon woykko addussa oge giddon nam7u kaameti issi kaame ha yishe dizayssinne issi kaame gede bishe dizayssi beettees issi gashe kaame matani oge bolla uttidi makina naagiza trafike geetettizayssi makina giddon eqqidi beyishe de7es

Issi adussanne dalga oge oosetti oraatee ki'idayssi beettees. Ha ogeza ooththiza kaameykka ogeza bolla ooththishe dizayssinne hakametoppe ushachchanne hadirisa baggara dumma dumma asati heemettishe de'osona

Issi dalgane aaho gidiza haathe izara bida haathe eeti biza oge beetes ha haathe ogepe gede bagara muuzene duma duma githa mitha qomoti eqidi dizaysi beetosona.

Issi heeran diiza asas geshsha ushsha haththay koyro giididaysi erettes ha geshsha ushsha haththa issi heeran oththetidi keidayssa dumma dumma kawo oththanchati asas anji immidi izan be keshshe meccetishshe de'ettes

Heyis ashawappenne dumma dumma shuchatuppe osetiza gesha usha haththay iza gidon shiiqidi dumma dumma besa dizayisa haththa shiqoso getetiza mishi osetidi deas.

Issi heeras woykko issi deres koshshiza waana waana miishshetuppe geeshsha ushsha haaththey koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththay asas oosetin dumma dumma kawo ooththanchchati yiidi ha geeshsha haaththan doyi bessishe dizays beettes

Issi keehippe lo'iza keeththe woykko malaliza keeththa geddoni daro asay lo'o woykko ayfes lo'iza booththa oyde bolla uttidi hawodey ehida komputer geetettiza miishe ba sinthan woththidi be ishe de'ettes.

issi heeran woykko issi bessane geeshsha ushsha haaththe oosettidayssane gashe nayti miicishenne ka'ishe ha gashe nayti ha haaththeni ba kushe mecetishe de'ehettes.

Asas koshshiza miishatuppe waanna goykko koyro gididayssi haaththa gidishin ha haaththa goggiza haaththani issi kumetha booththa may'o may7ida haakime ba kusheni mecetishe haaththani dizayssi beettes.

Asasi keehippe koshshiza miishatoppe geeshsha ushsha haaththa waannanne koyro gididayssi erettes ha geeshsha ushsha haaththa oosettin asay jarkanine duuqishe dizayssa dumma dumma asati eqqidi be ishe de'eettes.

Issi heerass kushshiza waanna waanna miishatoppe geeshsha ushsha haaththay koyro gidisshinne ha geeshsha ushsha haaththay issi heerani ooseti keydi naa'u baggera geeshsha ushsha haaththay gokkishe dizayssi bettees.

Issi heerane ushsha haaththey koshshizayssanne waanna gididayssi eretes gedoppe attin ha ushsha haaththey iza giddon shiiqidi dumma dumma heerane bana mala maaddiza ushsha haaththe shiiqo sohoy oosettidi deees.

issi dildile geetettiza woykko zokko geetettizayssi oosettidinne ha7i wode ooson oy ginbettidi dizayssenne ha zokko haaththe iza bolla asi pinnizayssa bolla asatikka eqqidi de7eettes

issi asas koshshiza oykko issi heeras koshshiza waana meshatoppe geesha ushsha haaththay koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththa issi kawo oosanchati ooththidinne oykko oosisidi ha ushsha haaththanne ubbati yiidi kushe mecetishe diizayssibeete